Mayi wimile wabowa litsune wakwarile ni imbale yeshikhasi ali mumakulanilo akulisa tsinanasi, kamawindo, tsinyanya ni bindu ibindi bikhali bitwela ta

Mayi wamemele i bag nga wasutile i bucket ilimo mandasi ali khusubula alikhubira ambi isi litundilo lye kamafura ba'akhakho i rangi iya blue.

i'town nga ilimo tsitsu, ilimo tsi'motokha, ah tsitsu itsindi ba bawakhakho iranji iye nabinzari itsindi bawakhakho iranji iya blue, tsitsindi kamabaati ka kamabeseemu, tsitsindi kamabaati kamawanga.

Abana bakhana bali bane inga basutila ameetsi bataru basutile ten liter umukyekhemo wasutile kha liter tsitaru bali khukenda batsa ing iburangisi wawe aliyo abana babili babalolelele.